Umurima ufise ishamba ryimejeje risa n’urwatsi rubisi iburyo bwaho , ibubanfu n’aho hakaba hari ibiti bita igereveriyo , hepfo y’aho gato hakaba hariho n’ikiyaga.

Akayira k'ikirundi kaja kw'ishure rifise amabati, umuryango n'amadirisha afise ibara ry'ubururu, imbere yaho hakaba hari inka yirabura n'ibiti birebire bifise amababi asa n'urwatsi rutoto.

Ibiraya bifise ibara rya chocolat bashize mw'igunira rifise ibara ryera niry'iroza impande yaho hakaba hariho umurima w'ibiharage birembeye.